Ambaa gidooni issi huuphe kettani issi lo'iya huuphita kehippe giigisada loytada wursada kiyada bayda de'awusu.

Issi ambaa ayssiya gadaaway cora ambaa asata issisaaa shiishidi etassi aybakko bidiidi de'oososna. I bidiidi de'iyode a achankka cora asay. I biddiyogaa siyiidi de'oososna.

Heeraa asati issippe shiiqidi issi bullaachchaa keettaan issippe hombbocciidinne kaa'iidi de'oosona. Ha asatikka bullaachchaa keettaan keehippe ufayttidi de'oosona. Cora dumma dumma asati issippe shiiqqi uttiddossona.

Issi heeran heera asati heera uyyiyo haata, heeraa geeshshatetta giidi giigissidinne he haatta heera diriddi de'oosona.

issi derettettaa kalettiyaa issi gadaway cora asata issisaa shiishidi etassi aybako odiidi de"ees. i odiidi de'iyoo saatiyan ha cora asati issippe uttidi i odiyoobaa siiyidi de'oosona.

Issi woossiyo keettan cora goynniya asati boottaa maayuwaa maayyidi woossiyo keettan uttidoosona. Etappe sintta baggara woossiyo keetta gadaway etay aybbakko yootide de'es.

Naa"u hiillanchchati bantta kushe hiillaan dumma dumma urqqaa massaareta medhdhiidi de'oosona. Eti medhdhidi de'iyode eta achchankka qiiba naati banttawu hara oosuwa oottidi de'oosona.

Nu heeran issi mooretti uttida ogee de"iyagaa heeraa asayi giigissidoogee la ayba lo"ii kaamee biyo saatiyan dumma dumma gaareti hare gaareti biyo saatiyankka ogee la ayba lo"ii ayba ogiya loyttidonaa.

Issi bitanee booraa goyyide de'ees. ikka booraa goyyidi badala zeeride de'ees. appe guyye baggaraakka cora asati a achchan ci aara issipe oottide de'iyaageeti de'oosona.

Haaho sohuwappe moochchena booraago gonggoluwa be'anawu iita loiya asati asati corati uttidi be'idi de'iyaageeti de'oosona. Ha asatikka aybba la pala lo''iya asatu kanchche de'i!

Issi luxetta keettaappe cora luxiya tamaereti daro matsaafaa bantta kushshiyaan oyqqidi wogga ogiyaara biidi de'oosona.

issi shuchchaa gadaaway cora cimma asata issisaa shiishidi etassi aybakko odiidi dees; i odiidi diyode cora asati a achan issisaa shiiqidi i odiyobaa siyiidi de'oosoan.

issi yelaga na'iyaa muuziya bayzzayda de'iyoogaa ippe na"u yelaga naati A bayzziyo muuziyaa shaammidi I achchappe ekkidi biidi de'oosona.

issi ambaa giddon moorettidabaa giigissiya silkke keettay daro asati bantta silkeenne harabay moorettidaagaa giigissanawu giidi assi bessiiddi des, ha giigissiyageekka etappe ekkidi be'iidi de"es.

Cora asati issipe wogaa maayuwaa maayidi issi bootan uttidi haasayidi de'oosona. Etikka bantta wogaa maayuwaa maayidi issippe shiqi uttidi zorettidi de'oosona.

Nu heeran issi shuchchaa ayssiya gadaaway asa ubbaa issisaa shiishshidi biddiiddi diyode I biddiyode ayba lo'ii, ayba gooba asee, I biddiiddi diyo saatiyan A sinttaykka ayba lo'ii I biddiiddi diyo sasatiyan.

Baddalaanne lokkomaa issippe gatti kattiddo kokkaa oyddu yelaga naati issippe shiiqqidi miiddi de'oosona. Ha naatikka kokkaa miidi de'iyaageeti issippe ambbaa giddon uttidi miidi de'oosona.

Issi heeran yelaga naati ississa shiiqqidi tohuwa kuassiyaa kaa'ide de'oosona. eti kaa'ide de'iyooogakka heera asati issippe shiiqidi eti kaa'iyo tohuwa kuwassiyaa be'idde de'oosona.

issi deretettaa kaalettiya gadaway cora asaa shiishidi aybakko odiidi de'ees, i oddiyodekka asay appe siyiidi de'oososna.

Oyddu yelaga naati Afikaadduwa bollawu kiyidi qoriiddi de'oosona. Eti qoriiddi de'iyodekka eta achchan heezzu yelaga naati eti qoriiddi de'iyogaa shiishshiiddi de'oosona.

Issi ambba giddon cora yelaga attuma naati issippe shiqidi shemppiyo bootay de'iyagani ambba giddon uttidi etikka shemppiidi de"osona. Eta achchankka daro asati uttidosona.

Issi shuchcha keettan so giddon oyidiya kushe hiillanchchay giigissi uttidoogee la ayiba lo'i! Uttanawukka keehippe lo'ees. Ayiba lo'iya huneetan giigisside!

Kawotettay kiittido kiitaa dere deretettaa ayssiya gadaaway shuchchaa yiidi shuchchaa giddon de'iya asatussi issippe shiishshidi etassi odiiddi de'ees.

Issi yelaga na'ay nu heeraan huuphphiya karettaa malaata tiyetti uttidoogee ayba lo'ii? Ha yelaga naa'aara i tiyetti uttido huuphee keehiippe lo'iidi de'ees.

issi bitanee booraa goyyiiddi de'es, i goyyiiddi diyoode a achchan cora asati a issippe maaddiiddi doosona. ha bitaneekka naa''u zo'o boorata waaxidi issippe goyyiiddi de'es.

Issi woossiyo keettan woossiyo keetta kaaletiyaa gadaway cora attumanne maccasaa issisa shiishshidi etassi aybbkko yootide woykko odiide de'ees. i odiyoogakka ha cora asaykka issippe uttidi siyyide de'ees.

Issi hariya gaaree daro konttaale kattata caanidi kaamiya ogiya pudettaa kiyidi diidi dafuridaagaa daro yelaga naati sugidi maaddidi de'oosona. Ha hariyakka sugidi issippe pudeta kessiddi de'oosona.

Issi ambba kaalettiya gadaaway cora ambba giddon de'iya maaccanne attuma woykko yelaga asatuura ubba issisaa shiishshidi etassi aybakko biddiidi de'ees. I bididi de'iyode ha ubba asatikka appe sintta baggaara I odiyoba siyiiddi de'osona.

Wogga mitta maashinee cora mittata ississa shiishshidi maashiyaa hiilanchchay mashiniyaan giigisside de'ees. A achchankka cora asay bantta dumma dumma koshshaba giigisside de'oosona.

derettettaa kalettiyaa issi gadaway bootta koopiyiyaa woottidi zo'o kootiyaa maayidi bootta suuriyaa giixxidi dere asatussi aybbaako sinttan eqqidi oddidi de'ees. i odiyoogakka daro asati issippe uttidi siiyoosona.

Issi maccaasiya odibessuwa giddooni haasayayidda diyaara la ayiba lo"ay! Akka bootta maayuwa maayada haasayayidda dawusu. Akka i sinttayikka keehippe poo'i uttis. Akka keehi ufayittada haasayayidda de'awus.

Issi shuchchaa giddon cora asati issippe shiiqidi issi keetta keexxidi de'oosona. Ha keettakka cora asati issippe shiiqidi lo''o keettaa keexxidi de'oosona.

ISSI HEERANI CORA ASATI BANTA HEERANI ISSIPPE SHIIQIDI BANTA HEERAA GEESHIIDINNE PUULAYIIDI DE'OOSOSNA. ETIKKA BANTA HEERAY KEEHI QITATTIDAAGA KEHIPPE HA'I GEESHIIDI DE'OOSONA.

Issi mittaa zal''iya zal''anchchay issi heeran shammido mittaa qanxxissi wurssidi kaamiyaa ehiidi ogiyan he mittaa yelaga naatun caanissiidde de'ees.

issi dere deretetta kaalettiya gaadaaway ambaa gidon de'iya cora maccanne attuma asaa issisaa shiishidi eti wati ootanaako etawu oosuwaba yootiidinne odiidi des.

issi shuchchaa giddon de'iyaa cora attumanne macca asati issisaa shiiqqidi banttawu kooshiyaaba zoorettidi de'oosona. etappe sintta kare baggaarahe shuchchaa kaalletiyaa gadaaway ettassi aybakko biiddidi de'ees.

Ambba giddo issi wolqqama suyqqiyan daro asati banttawu koshshiya koshshiyaaba suyqqiyappe shammidenne de'oosona. Ha asatikka ha suyqqiyappe banttana koshshida iqqa ubba shammidi de'oosona.

Naa"u yelaga naati bantta huuphiya gigissana giidi huphe keettaa biidi uttidosona. Ha etappe koyro biida issoy bari huuphiya giggissidi dee's.

Issi puulanchcha anaaxee cora oyideta issisaa shiishshidi waaxi makkidi etankka dumma dumma mera malkkiya tiyiiddi dees. A achchankka cora asati shiiqidi i puulayiyo puulayissiyoogaa be'iiddi doosona.

Na''u naati maanggoy tokkettido heeraa biidi manggo giddoppe mangguwa wottidi immidi de'oosona. Haratikka teeri suure ka'i uttida mangguwa bollappe wottidi naa"a naa"aa bantta kushiyan oyqqidi issuwa issuwa miidi de'oosona.

Issi ambba gidon kushiya tohuwa yelagga naati kaa'idi de'osonna, etti kaa'id de'yode cora asatti etta yuushuwa doodidi etti kaa'id de'iyogga be'iddi doossona.

Issi dere deretettaa kaallettiyaa gadaway cora asata issippe shiishidi etassi beesiyaa malissiyaa zaaridi de'ees. Cora asatikka issippe a achchan uttidi i odiyoobaa siyiidi de'oosona.

Issi yelagga na'ay bari huuphphiyaani karaxissiya malk-malkkiya tiyiddi de'es. I bar huuphphiyaa loyttana giidi tiyiddi diyoode a achchan na'atti eqqidi i oottiyoga be'iddi de'ossona.

cora asati moochenaa booraago gongoluwa be'ana ggidi ogiyaara biidi de'oosona. etikka makiinaa kummi uttidi issi zo'o makiinan de'oosona. makiinaa giddonkka cora asti kummi uttidi issippe biidi de'oosona.

Issi deretettaa kaaletiyaa gadaaway banaara issippe oottiya oosanchchatussi aybakko yootiidi de'ees, ha asatikka a yuushuwan doodi uttidi I odiidi diyooba A siyiidi de'oosona.